Zvinodakadza yamho nguwa dzeshe kuti kana ukapinda muzvibhedhlera unoona ana mukoti vanoshandiramo veitamba nehwana hudodori hunenge huchangobarwa humweni hwakona hunenge huri huma (premature) izvozvo zvinokupangidza kuti ana arimukati menyara dzakanaka maningizve nanamai anenge akadzitwara ayani unonyasa kuona kuti vanenge varimunyara dzakanaka nekuti ukapinde muzvibhedhlera unoona veishekererana nana mukoti izvozvo zvega zvinoita kuti moyo wako utakazeke.

Tinokurudzirwa, nguwa dzeshe, mukupona nemukugara, kuti tigare teienda muzvibhedhlera, kana kuenda mune avo vanenge veishanda mukati mwentharaunda dzedu, vanoona ngezveutano, kuti tindoningirwe ngazi yedu, kuti atisati ere, taane utachiwona wemukondombera kana kuti HIV.Izvozvo zvinopa kuti kana ukawonekwa kuti waane utachiwona we HIV zvinenge zvakanaka kuti utange kurapwa, kuitira kuti